Niraba n bɛ salin boɣali ni bi nyɛla dabba ni paɣaba zaa Paɣa so biɛni ka gbubi ŋmani buɣu bili toori kom niŋdi gbambili ni Paɣa so yɛ liiga ʒiɛ ka bob bobga paɣa so so chinchin ʒiɛ ʒɛ kpaŋa ka bia ʒɛ o luɣuli ka bi yɛ niɛma tihi bɛ bini bɛ shɛli polo ŋo

Niriba n niŋdi aitiraki bɛ pam yela liiga sabla ka pili zipil'ʒehi sheba pili zipil'sabila bɛ gbibi la samboori nima boori nima ŋɔ sheŋa nyɛla zaɣa ʒehi ka sheŋa nyɛ zaɣa piɛla tihi be bini be shelipolo ŋɔ bɛ bela yili sambanni palli zuɣu ka bɛ chena.

Duu ŋɔ puuni kuɣusi biɛni ka dufeya pa dizuɣu teebuli biɛni ka filaawaasi tam dizuɣu pileti tam teebuli ŋɔ zuɣu ka kapu tam dizuɣu kapu maa nyɛla zaɣa piɛlli ka pileti maa nyɛ zaɣa piɛlli anfooni nima yili duu ŋɔ dikpini duu ŋɔ mali pateesa nima anfooni nima ŋɔ filaawa nima ka bɛ diroyi pa dizuɣu.

Paɣiba m-be puuni bɛ so yela liiga sabinli ka wuɣi o bɔɣu zuɣusaa bɛ zaa lami mɔri beni tihi beni bi so sola chinchini ka di nyɛ zaɣ'dozim ka bɔbi bɔbiga so beni ka wuɣi o bɔɣiri zuɣusaa ka pam o zabiri paɣa so beni ka pa sariga.

Paɣaba n bɛ daa ni paɣa so bɛni ka kabeeji bɛ o tooni ni karɔti mima paɣa so pili la zipiligu ka kpalansi bɛ bi luɣuli paɣa so zila pɛɣu zuɣu ka di nyɛ zaɣi ʒee paɣa so pili zipiligu sabinli paɣa so kuriya mana bɛ daa ŋɔ puuni gaɣili bɛni.

pipuɣinsi ni bidib' bila n-wari waa bɛ zaa gɔbila chinchina niriba be tantinima lɔŋni n-yuuni ba bɛ ʒila kuɣisi zuɣu kuɣisi maa nyɛla buluu bɛ nyɛla bɛ ninvuɣ' bɔbigu wawariba ŋɔ bi piri namda

niriba n-za yil'titali gbuni n-yuuni li yili ŋɔ nyɛla zaɣ'dozim ka gbabi zaɣ zaɣ'tankpaɣu yili ŋɔ nyɛɣisila laati zaa bihi beni yuuna ninkura gba beni yuuna paɣ'so beni ka nyɛɣi baaji ʒee do'so bari wahu loori chana o yela liiga sabinli ka pili zupil'sabinli wahu loori ŋɔ nyɛla zaɣ'piɛlli kom be bɛ gbuni lɛm gba beni

Daa ni n bɔŋɔ ka bi kɔhiri binyara buku nima bɛni pɛn nima bɛni lem bɛni ka zaɣi ʒee ni zaɣi ni zaɣi dozim ni zaɣi vakahali gabi dini do so kuriya ka ye liiga zɛɛ paɣa so kpa ninkpara sabila paɣa nyaɣa la baaji sabili so zi moto ʒɛɛ zuɣu.

niriba n-wari bɛ kali waa bɛ yɛla liiga ʒɛhi ka gbubi dari ka shɛba be bɛ nyaaŋga bɛ bi ye liiganima bɛ ŋmɛrila lunsi ka bɛ wara kuɣisi beni di nyɛla kuɣ' ʒɛhi ka kuɣ' shɛŋa beni ka nyɛ kuɣ' piɛla tanti beni ka niriba ʒi di gbunni shɛba ʒi tia gbunni

Polinsinima ata ni sooja n-tam palli zuɣu sooja ŋɔ pilila zipili ʒee ka niŋ nyepɔbirigu ka gbubi marafa niriba za kpaŋ ha ka ye liiga piɛla ka shɛba ye liiga ʒɛhi bɛ niŋla nyepɔbirisi bɛ zala tia gbuni saanboodi beni yiya beni.

Paɣa so n ʒia m mondi saɣim di bela duɣuni dari ka o zaŋ mali buɣum ŋɔ ŋmani tam teebuli zuɣu piaɣu be teebuli ŋɔ loŋni bihi sheba za teebuli ŋɔ gbini bia yino zaŋ o nuu su o suriti ni ka zaŋ o liiga pa o boɣusapima zuɣu.

Niriba m-be teeku gbuni shɛba be teeku ŋɔ puuni n-duɣira ka shɛba ʒi di kpaŋa bɛ ʒi la tantiniama gbunni n-diri bindirgu do' so be ni ka ye liiga piɛlli ka o paɣa la bɛ ni ʒi teebuli shɛli ŋɔ zuɣu binnyura tam di zuɣu bindira gba beni ŋman' sabinli tam teebuli ŋɔ zuɣu

mɔɣuni m-bɔŋɔ ka binkɔbiri be di ni ziberanima beni yɔnahu beni silimiinsi duhi loori kpe mɔɣu ŋɔ puuni bɛ loori ŋɔ nyɛla zaɣ'vakahili do'so beni ka ye liiga piɛlli bɛ bela mɔrini tihi be di ni

niriba m-be daa puuni paɣ'so beni ka pili zipiligu ka nyaɣi baaji ka ga wɔɔchi paɣ'so gba beni ka nyaɣi baaji ka pili zipiligu ka gbubi foon o nuu ni bɛ bela zupila daashee zupil'ʒiɛhi beni zupil'Sabila beni zipiligu piɛla gba beni mɔri be bɛ m-be shɛli polo ŋɔ flaawaasi beni

Paɣa n bɛ o shitoɣu puuni ka la o gbubi foon o nuuni di nyɛla zaɣ sabinli chinchina balibu balibu bɛ o shitoɣu ŋo puuni di biɛla roba nim ni ka shɛŋa ka eoba nim ni di shɛŋa nyɛla zaɣ dozima ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi ka shɛŋa nyɛ zaɣ vakaɣali

paɣa ŋɔ gbibila ŋman'piɛlli ka bindira be di puuni o la mi paɣiba yi za o nyaaŋa ka ye neen'piɛlla bɛ bela tanti gbunni binnyurili be jaa puuni kɔlibanima gba beni ka binnyura be di ni binwala gba beni

daa puuni m-bɔŋɔ ka guli be taha ayi ni ka paɣ' so zaŋ o nuu tim dinni paɣa ŋɔ yela chinchi nema ka bɔbi bɔbiga paɣ' so gba kpabi bia zaya tihi be daa ŋɔ puuni taha beni kuriganima beni silibanima beni ŋman beni kpalansi beni

baranima n-ʒiya bɛ zaa nyɛla paɣiba bɛ nimbihi m-mali daŋa ka bɛ zaŋ pilaasitanima n-tabi li bɛ zaa bɔbila bɔbisi bɛ shɛba gbubila baajinima di nyɛla baaji sabila bɛ peentila ashibiti ŋɔ zaɣ' piɛlli

bihi m-be tanti yiya gbuni tanti yiya ŋɔ nyɛla zaɣ' piɛla ka mihi beni ka nema pampa di zuɣu bihi ŋɔ shɛba yɛla siŋgilɛtinima paɣa so garita ka gbubi bia o nuu ni o yɛla liiga sabilinli

Donal Tramp n diri feela ka niriba ziya wumida bi shɛba ye la liiga ʒɛhi ka shɛba ye liiga sabila shɛba pili la zipiligu zɛhi sipeka nima bɛ ziiŋɔ puuni bi zila kuɣisi zuɣu ka shɛba za n zaya meeki America grati ɛgani ka bi sabi pa sanboori nima ŋɔ zuɣu.

duu ŋɔ puuni kuɣ' piɛlli beni ka dufɛya ayi pa di zuɣu ka chinchini pa zuɣu teebuli piɛlli beni fulaawaasi za duu ŋɔ puuni laati yiliya anfooninima ata ka bɛ zaŋ tabili duu ŋɔ dikpuni duu ŋɔ pateesa nyɛla zaɣ' piɛlli teebuli beni ka di nyɛ zaɣ' piɛlli ka bɔgisinima tam di zuɣu

Ashibiti ni m-bɔŋɔ ka barinima do gariti zuɣu ka shɛba yiɣisi ʒinʒiya ninkurigu be bɛ ni ka ye liiga piɛlli bɛ kpɛhirila barinima ŋɔ kom paɣa so za bari so gbuni ka ye liiga piɛlli zaŋ o nuu tabi o shee bɛ peentila Ashibiti ŋɔ zaɣ'piɛlli.

Bipuɣinsi n-chaŋ kɔbiliga ni ni bɛ ti tooi kom bɛ gbubila gaɣa bɛ yino gbubila kopubila o nuu ni ka di nyɛ zaɣ'dozim bɛ nyɛla bɛ niriba anu bɛ zaa sola chinchina bɛ be kɔbiliga gbuni tihi beni mɔri beni.

duu ŋɔ puuni teebuya beni di nyɛla bindira dibu shee kuɣisi gba beni ŋmana tam teebuya ŋɔ zuɣu ŋmana ŋɔ bindira be dinni binyuara gba tam teebuya ŋɔ zuɣu lamalehi duu ŋɔ sambani ni tihi beni

dɔbba ayi n-za asikaaveeta gbuni bɛ zaa pilila zipil' ʒɛhi ka bɛ yino gbubi buku bɛ zaa niŋla nusuriti ka ye liiga yinsi ŋumbala la gbubila foon n-meekiri kɔɔli tankpaɣu be bɛn be shɛli polo ŋɔ asikaaveeta ŋɔ nyɛla zaɣ' ʒee

Niriba n-ʒiya wari waa ka bɛ gbaari ba viidiyo silimiŋga gba be ban gbaari maa puuni o gala woochi ka ye liiga sabinli ka mali zuɣupolo do' so gba beni ka kpa hɛdisɛti ban wari ŋɔ so bi ye liiga ka so ye liiga ʒee ka so ye liiga vakaɣili loorinima tam palli zuɣu yili gbuni ka bɛ be ka bɛ pɛnti yili ŋɔ zaɣ' piɛlli.

Kontirakitanima m-mɛri palli bɛ niriba ayi ɡbubila wiilibaaronima ka simiti be di ni bɛ yɛla bɛ tuma ni nɛma ka niŋ nusuriti kuriti be bɛ ni be shɛli polo ŋɔ dari ɡba beni wayanima beni maʒina maʒina balibu beni

niriba n-za ayiful tawa ŋɔ gbuni bɛ nyɛla paɣiba ni dabba paɣ'so beni ka ye liiga sabinli ka nyɛɣi baɣ'ʒee ka do'so beni ka ye liiga piɛlli ka kpa ninkpar'piɛlli ka gbibi o bia bɛ zami n-ŋmaari fotonima do'so beni ka ye liiga piɛlli ka gbibi o foon

Dabba ayi n bɛ ŋarim puuni ka piɛɣu bɛ ŋarim ŋo puuni bi bi yɛ liiga nima bihi gba bɛ ŋarim shɛli puuni ka piɛɣu bɛ dinni bi yino yɛla liiga ʒiɛ tihi bɛ bi ni bɛ shɛli polo ŋo kom biɛni bi zaŋla dari mali ŋarim ŋo kpaakpa tihi biɛni kodu tihi biɛni

Niriba n du n tam chemsi zuɣu chemsi ŋɔ nyɛla zaɣa piɛlli ka bɛ mali sola pari dizuɣu hama pa bɛ sani kpalaŋ be bɛ sani silikoni gba biɛni yili sheli baɣaba ka di penti zaɣa dozim dariga tili yili ŋɔ.

paɣaba n-za loori gbuni loori ŋɔ nyɛla loori wɔɣinlli di nyɛla buluu do'so ʒi di zuɣusaa ka ga wɔɔchi ka fiili pa loori ŋɔ zuɣu paɣ'so ʒi bɔndiri ka paɣ'so gbubi baaji ka paɣ'so gbuni kpalaŋa do'so beni ka pili zupili piɛlli

Bipuɣumsi n zaŋ chinchina goɣi bi nyoɣani ka piri bansi ka niŋ nyingokoriti ka ʒi ʒiya bi chɛnimi doli palli bi pirila namda nima bi shab chinchina ŋɔ nyɛla zaɣ vakaɣa ka shab dina nyɛ zaɣ dozim loori nim bɛ palli ŋɔ zuɣu tihi bɛ nimaani laati gba gari bi zuɣusaa